Lɔzagra zagra ka yiri meŋ zag ka uuruŋ, zoore be a zie, kyɛ ka noba meŋ a yɛ are are, a ziiri mine.

Lɔzagera ayi. Ka kaŋ e pelaa ka kaŋ e zeɛ, kyɛ ka lɔɔr meŋ be sobirizu, ka dɔɔ kyɛnɛ ka dɔɔ zɔŋ moto kyɛ kpare neɛ.

Sambootere ka noba teԑteԑ, noba naŋ e yaga kyԑ su bonsͻgelͻ a vͻgele zupili zeere. Ka ba mine zԑge ba nu koo do saa kyԑ ka dͻͻ kaŋa su kparoŋ koo e yelo. Koo vͻgele bonzeԑ o zu.

Kõɔ poɔ ka biiri, are! Kyɛ taa bogtiri, a ɔnnɔ ne kõɔ. Ba waae bibiiiri banaar, a vuun, ka kaŋa meŋ dɔɔ.

Nansapeԑ la are, dͻbͻ ne pͻgebͻ. A su tontoŋkparԑԑ kyԑ vͻgele zupile. Ka a mine e peԑle ka a mine e zeere.

Biiri la zeŋ teŋa soɔ ka kaŋ gbi dumo, ka kaŋ meŋ are, ka dɔɔ a dɔɔ kyɛ pɛgle bone kyɛ ka koɔ konkolee a biŋ kɔgoo. 13433

Iŋgyime la. Ka dɔbɔ bayi bebe. A su kparenuwoori, naŋ pɔge ba eŋɛ zaa wa sigi kyɛ vɔgle zupilpelaa.

Mui ne bɛŋ la biŋ. Ka bɔɔdekyeene dɔɔle a zu. A pãã de a seteu ane gyɛnlee meŋ naŋ ŋma ŋma, ane vaare mine ka taaleɛ meŋ dɔgle.

Pɔge la zeŋ a pɛgele soɔ, ka bompelaa, kaŋ meŋ be o gɔɔ sɛŋ, kyɛ ka seleba ane sulee a lare taa a dɔɔle kurpooti zu ka pelee meŋ biŋ.

Kuri ra are ka dɔbɔ bata a meŋ are, ka bayi ti a kuri kyɛ ka boŋyeni a are kaara kyɛ ka ba zaa bata vɔgele zupili peɛle.

Kūū daga la biŋ ka nasaalpeɛle are; Pɔgebɔ ne dɔbɔ ka kaŋ gbi dumo kyɛ nyɔge o tɔsoba gbɛre. A noba waa yaga a are a foto ŋa poɔ.

Bogtiri la biŋ biŋ ka bɔɔbɔ, ne dɔbɔ zaa be a be, kaa pɔge kaŋ pɛgle, orɔba, a nyɔge kyege, kyɛ ka kaŋ meŋ tuo orɔba ko e sɔglaa.

Lɔɛ ayi la are. Ka Pɔgebɔ ne biiri meŋ are. Kyɛ ka dɔɔ te zɔŋ moto ayi bas lambori seŋ. A lɔɔre kaŋ eɛɛ pelaa ka kaŋ e gereen.